Imfundo yebanga laphansi idinga ababalisi abaqeqetshele lokho abalothando abakwazi ukusebenza labantwana abazwisisayo ukubana abantwana bazwisisa ngokudlala.

Imfundo yaphansi ibalulekile kakhulu ebantwaneni abancane. Kufuna umuntu olesineke kakhulu, ekufundiseni abantwana abancane. Ozabe ebaphelekezela esambuzini. Ozabe ebabalisa. Ozabe edlala labo. Ukuze labo baphatheke emsebenzini wesikolo.

Inengi labantu selivulile izikolo. Ukuvula kwabo izokolo ezindlini zabo sokwenza ukubana abantwana abalemfundo yaphansi baminyezelene ezihlalweni zabo. Abatholi okwaneleyo. Uyathola ukuthi etafuleni eyodwa kuyahlala abantwana abadlula itshumi kukanti umntwana ngomntwana kumele abeletafula yakhe. Siyakhuthaza njalo ukubana ngabe uhulumende uyangena ekhangela kulezi zkolo ezinjalo.

Kuleli banga ababilisi abayakhuthazwa, bayaxwayiswa njalo kuba babe lothando. Ngoba leli banga libanga elingazi lutho. Kulapho abahamba obatshele khona, ngakho asifundiseni abantwana indlela ezinhle ezokuziphatha, indlela ezinhle ezokuya esambuzini, indlela ezinhle zokudla. Yikho lapho abahamba khona. Asibeni lothando babalisi babantwana abatsha.

Ukufundisa izingane ezincane kudinga umuntu lothando olokubekezela okukhulu Ngoba lezi zingane lapho ezithola khona imfundo lapha abavula khona ingqondo zabo. Njalo ababaliisi kumele sikhangele abantwana laba ukubana bavela endaweni ezithiyetshiyeneyo kumele sibathande sibonge njalonjalo.

Ingane lezi azihluphi ngitsho ukuzifundisa, ukuzihlabelela nje uyabezwa bekilabalala bethaba kakhulu siyalibonga babalisi siyalibonga kakhulu bafunda besesebancani ukubatshela kwabo yikubamba kwabo bafundiseni ngothando.

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile kakhulu iyalolonga umntwana ekukhuleni kwakhe kusukisela ebuncaneni bakhe ukuze kuyefika aze ayekhula yikho phela lapha afunda khona ukubhala ibizo lakhe yikho phela lapho afunda khona ukubala.

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile kakhulu ngoba kunguwo umthombo wolwazi. Yikho lapho abantwana abafunda khona izinto ezinjengokubhala amabizo abo, ukubala kanye lokukhuluma isingisi esingajayekelanga ngakho ke ababalisi abafundisa kuleli banga bayakhuthazwa kakhulu ukuba bencedise abantwana ngothando langokubekezela .

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile kakhulu Abantwana bayakhuthazwa ukuba nxa bebuya esikolo sibalungisele konke okuhlanganisela njengama penseli o ruler kanye lensiba zokubhala .ngoba Inengi labantwana bayalahla ,kodwa kasibabuzeni sibakhuthaze sibathengele njalonjalo

sibonga abazali endaweni ezitshiyetshiyeneyo abalesifiso sokuthi abantwana babo bahambe ezikolweni bayazama ngendlela zonke ukutshaya izitina belungisa izikolo ikakhulu ebantwaneni abasuka endaweni ezikhatshana abahlala ikakhulu emaplazini labahlala emakhaya akude kakhulu

Ibanga leli lidinga umuntu ololwazi olujulileyo. Ludinga umuntu olokubekezela, ludinga umuntu olothando. Abantwana abancane abanengi bacina bengasasifuni isikolo bengathola umbalisi ongelathando ongakwanisi ukulalela izifiso zabo. Asibeni lokukhululeka ebantwaneni bethu.

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile kakhulu yikho lapho okulomthombo wolwazi, asikhuthazenini abantwana bathande isikolo, babalisi asithandeni abantwana sibafundise ngolwazi lwethu langokubekezela okukhulu.

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile kakhulu ngoba yikho lapha okuvula mfundo khona. Yikho lapho umntwana afunda khona ukubhala ibizo lakhe yikho afunda khona ukubala. Leyi mfundo kumele siyiqakathekise kangako akumelanga kutholakale umntwana ohleziyo ongafundiyo.

Abantwana bemfundo yaphansi bezwa belangathelela ukufunda nxa indlu yabo yokufundela icecisiwe kanje. Lapha abafaka khona izikhwama zabo bezwa belokuthakaza belangazelela ukufunda kakhulu.

Imfundo yebanga langaphansi iqakathekile kakhulu lapho esithola khona abantwana kuyikho lapho abathola khona umthombo wolwazi. " Siyalincenga babalisi siyacela ukubana libafundise ngobuciko libafundise ngokubekezela libe lothando, ngoba bazile ukubana bazokuzwa lokhu okumele bakuzwe basize abazali babo, asibathandeni.

Ibanga leli liqakathekile kakhulu. Yikho phela lapha okulomthombo wolwazi khona. Yikho lapha abaqalisa khona ukwazi ukubhala. Asibafundiseni sibe lelangathelelo lokubana babelempilo engcono yekusasa yabo. sibafundise ngothando kanye lokukhalipha okukhulu.

Imdlalo etshiyatshiyeneyo iyathandeka asikhuthazenini abantwana kumidlalo yenguqu etshiyeneyo. Lowu lalowu umntwana ulethalenta lakhe. Asizamenini kakhulu ububana sibancedise kulokho. Abanye abaphiwanga ekilasini, kodwa ungamfaka ebhoreni hayi, uyamangalisa kakhulu.

Imfundo yebanga laphansi labantwana nxa bebuya esikolo balothando abalalo basinikeza uthando njengababalisi kodwa thina singabenqabela kuba buhlungu kakhulu Kubo kasibapheni ulwazi ngothando langokubekezela okukhulu.

Isilungu lulimi olubalulekileyo kakhulu. Kusetshenziswa endaweni ezingeni emazweni onke. Ngakho ke babalisi babantwana abebanga eliphansi siyalicela siyalikhuthaza njalo ukubana ekufundiseni kwenu lisebenzise isilungu kakhulu ukuze kungahluphi abantwana loba ekukhuleni kwabo.

Ukuphuma kukambalisi ekilasini esiya thambisa kwakuyisikhathi sethu lathi sokumlandela esiyabe sifuna ukuya kuzwa ngumdumo wendege owawuzwakala sifuna ukuyayibona idlula sasisithi singambona sephenduka ijubane esasilihlaba lapho hatshi akula ongabalazi.

Lokhu kuyisxwayiso kumatitsha afundisa ibanga laphansi. Indlu yokufundela kumele iceciswe, kufakwe amagwaliba mduli, amagwaliba tshazi. Lokhu kwenza kubelula lokufundisa ngoba abantwana bafunda lula ngokubona.

Lona ibanga laphansi endlini yokufundela akumelanga kube mnyama angani kusejele okokuthi umntwana loba eseduze kaboni lokuthi kubhalweni umbalisi siyakhuthaza njalo ukubana ezikolweni asidingeni ukubana kwakhiwe njani ukuze abantwana kube lokukhanya ezidlini zabo zokufundela kubelula kubo.

Umthombo wolwazi usukela khonapho, lapho umntwana aqalisa khona ukubhala lokubala. Lokho kuyadingakala ebabalisini. Siyalikhuthaza ngazozonke indlela ukubana sincedise abantwana. Kunzima kakhulu ukubana uthole umntwana efika ebangeni elikhulu engakwanisi ukubala, konke lokhu kumele kuqale ezingeni laphansi.

Imfundo yebanga eliphansi iqakathekile kakhulu ngoba yikho lapho abantwana abathola khona ulwazi sibonga abaphathi bamazwe atshiyatshiyeneyo asebe kwenzelwa kwaba Lula emuntwini wonke ukubana umntwana wonke afinyelele esikolo kungakhathalekile ukubana usuka endaweni enjani

Lelibanga liqakathekile kakhulu ngoba lapha umntwana yikho lapho athola khona umthombo wolwazi lwakhe yikho lapho abafunda khona ukubala asibabekezelenini sibafundise ukuze loba besiya phambili kungabahluphi kangako.

Sibonge abaphathi bamazwe atshiyatshiyeneyo asebevumile ukubana umntwana wonke kumele ayefunda esikolo kungakhathakelekile ukuthi ingakibo injani. Lokho sokwenze labantwana abaphansi bakwanise ukuya thola ulwazi ezikolweni. Siyalibonga baphathi bamazwe.

Kuyathabisa kuyajabulisa ukubana intsha yethu sebengomanjinela sebelungilungisa lokho kuyabenza ukubana basuke entweni ezinengi ezinjengezidakamizwa. Kuyathabisa kakhulu. Siyalibongela baphathi bezemfundo ukuba senze abantwana bakwanise ukwenza imisebenzi yezandla.

Sisafunda sasikwazi ukubana kule blast furnace kodwa ukuthi yenziwa njani sasingakuzwisisi. Nanko phela abaqeqetshi abemsebenzi yezandla sebekwenza bekubona ayi sibatshayela ihlombe ngokufaka imisebenzi yezandla ukuthi ifundwe.

Kuyathokozisa kuqakathekile njalo ukuba abantwana bafundiswe imisebenzi yezandla. Leyi misebenzi izabanceda ekuphileni kwabo. Kujayelekile nje ukuthi umuntu oqeqetshayo ngokhalipha engqondweni kodwa nje singayiqakathekisi imisebenzi yezandla, iqakathekile kakhulu.

Kungabe ufundile, kungabe kawufundanga, kodwa imisebenzi yezandla leyi, kayilani lokuthi unjani. lmisebenzi yezandla leyi, isiphumelelise abanengi. Abanengi ababazayo, ungakhangela umbazi, ungaphosa uthi ngumsebenzi awuqeqetshelayo. Kanti ngumsebenzi nje awuphiwayo.

Imfundo yakhathesi isifuna abantwana babekwazi ngama "computer " ,ama"computer" ayasiza abantwana kakhulu, sebezidingela bodwa lokhu abafuna ukubakwazi kungasi kutshelwa ngumbalisi kuphela kodwa bebodwa besezindlini bayakwanisa ukuzidingela ulwazi lwabo oluzaba nceda empilweni.

ngiyaziqhenya kakhulu ngokuba se Africa kuyajabulisa kuyathabisa kakhulu phela endulo sasisesaba sicabanga ukuthi abantu kuphela abangenza okunje ngabelungu kanti nankoke lathi silakho siyaziqhenya nge Africa yethu siyaziqhenya ngabaphathi bethu njalo siyababonga

Imisebenzi wezandla leyi iqakathekile kakhulu, ngoba umuntu akapheleli esikolo ekufundeni. Kodwa lokhu uzakusebenzisa empilweni yakhe. Sibona abanengi abanye asebe phumelele ngenxa yemisebenzi yezandla abayifundela ezikolweni. Sebeyisebenzisa futhi empilweni zabo bethola lemali.

imisebenzi yezandla iqakathekile kakhulu ayipheleli ekufundeni sibona abantu abanengi owafunda i building simbona esesakha esekhulile lokhu kuyathabisa kakhulu kwenza intsha yethu ithole imisebenzi kalula hatshi ukuba imfundo ngeyokukhalipha kuphela kanti kanye lezandla ngumsebenzi omuhle kakhulu

Kuyathabisa njalo kuyancomeka kangaka ukuthola izifundiswa zebanga laphezulu, Kanye labase tertinary. Uthole lapha abafundela kuona kucazimula kangaka, kuhlanzekile kangaka. Lani bantwana lani batsha, nxa litshiya, tshiyani kuhlanzekile. Litshiye liklinile. Ukulele kuhlale kunjalo kuhlanzekile.

Akulanto enhle njengezifundo ezifundiswayo kubanga laphezulu kanye le tertiary education lapha abafundisa intsha ukupheka, endlini sokuyikufulaya kokuphela abantwana sebefundile sebefundisiwe okutshiyatshiyeneyo sesizikholisela labantwabethu ngoba sebekwazi ukupheka.

Imisebenzi yezandla iletha ukuthokozisa okukhulu ngabe asibo laba ngabe ilizwe lethu lithwele nzima kakhulukodwa siyalibonga kakhulu bomanjinela liyasilungisela imitshina yethu lapho nxa isisifa, muhle umsebenzi wenu uyancomeka uyabukeka.

Kuyathabisa kuyangcomeka kakhulu. ukuthola intsha yethu isikwazi ngokuziphatha kwezinyamazana, isikwazi ngokulondolozwa kwezinyamazana ngokuzivikela emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo. Imfundiso le iqakathekile kakhulu. Iyatholakala ezifundweni zangaphezulu. Siyalibonga kakhulu baphathi bezemfundo.

Ngasendulo besikwazi ukubana imsebenzi yezandla ngeyabafana kodwa sibonga umkhokheli wemfundo yebanga laphezulu oseyenze kwaba lula kanye lakwabesifazaneni ukubana labo benze leyo misebenzi efana leyabafana.

Imfundo yebanga laphezulu iqakathekile kakhulu kumele sibe ngabantu abakhululekileyo ekufundiseni kwethu ngoba lesisibanga abantwana balemibuzo eminengi eswelakala ukungaphendula kodwa nxa ungumuntu okhululekileyo hatshi abantwana baphange bakhulume lokhu okubahluphayo

Imsebenzi yezandla mihle kakhulu. Ekufundiseni kwakho, basebenzisa ubungcitshi babo. Lokhu kuyathuthukisa ilizwe, kwenza lowu lalowu asebenze ubuciko bakho abufundelayo.

Kuhle kakhulu ukufunda kwabantwana, ngoba nxa umntwana esesikolwe kuyenza ukubana abe lolwazi, akaliphe njalo azimele yedwa. Kubuhlungu kanganani ukuthola abasincane besenza izidakamizwa. Kodwa hatshi uhurumende siyabambonga kakhulu ngokuvulela abatsha izikolo zokufunda. Kanye lasebekhulile kuthetshali ejukesheni bayathola izikolo zokufunda.

Kuyathabisa kakhulu ukuthola intsha yethu ikwazi ukusebenzisa imithi etshiyatshiyeneyo okuhambelana lokwezinyamazana. Lokhu akuhluphi loba sebekhulile bayenelisa ukufuya izifuyo ezitshiyatshiyeneyo bekwazi ukuthi kumele ziphathwe njani kanye lamankazana akukhethelekile ukubana ngabafana bodwa.

Kuyathabisa kuyancomisa kakhulu ukuthola intsha yethu isikwanisa ukusebenzisa imisebenzi yezandla etshiyatshiyeneyo. Lokhu akubahluphi loba sebekhulile. Bayabe bekwazi ukubana bazazisebenza

Imisebenzi yezandla iyancomeka iqakathekile kakhulu kuwonke uzulu. Sithola ukubana amajaha kanye lamantombazane eyenza leyi imisebenzi. Uyancomeka kakhulu umsebenzi wabo. Uthola lapha ababazayo kanye labomakanika, hatshi umsebenzi wenu uyancomeka kakhulu, liwuyenza ngenhliziyo zenu zonke.

siyabonga i organization eye CAMFED eyavumela abantwana ukubana bengaze bebelabantwana kumele babuyele esikolo bayefunda phela yiyo ikusasa yabo nxa bengaba labantwana behlale ekhaya bazaba ludubo lwabazali futhi kodwa lokho siyakubongela khangela khathesi sefunda imisebenz etshiyeneyo eyezandla

Umntwana wonke ulelungelo lokuya esikolo, abantwana abasala ekhaya beselusa inkomo kubabuhlungu kakhulu kibo bakhula besizwa ubuhlungu. Loba izintandane asibeni lesihawu sokubathatha sibafundise, ukwenzela ukuba babe labanye ndawonye. Ngoba nxa bebodwa yikho la abaqalisa khona izidakamizwa

Khona ukufunda nje kuqakathekile kuyaletha isithunzi ebantwaneni, kuletha inhlonipho. Lomntwana ongazake abingelele umntwana oba yisiqholo kodwa nxa esefike kuleli banga nxa esikolo ingqondo ziyantshintsha kakhulu. Siyalibonga bablisi.

kubanga leli yikho lapha okutholakala khona intsha enathayo ebhema okungafanelanga lapha okulabantwana abacina bezithwele besesengabantwana besikolo ngakho ke kuyakhuthazwa ukubana bahlale belemfundiso befundiswa bexwayiswa ezintweni ezingayisizo ukwenzela ikusasa labo

Imfundo ayihlanganiseli zingwalo kuphela, ihlanganisela njalo ukubana abantwana badlale imidlalo etshiyeneyo efanana lenguqu lokugijima. Lokhu kuyathokozisa abantwana kakhulu ngoba balezipho ezitshiyeneyo. Inengi labo lilezipho ezindabeni zenguqu zonalezi.

Abantwana bemfundo yaphezulu mele baxwayiswe ngokuqakatheka kwemfundo ngoba iyikusasa labo. Mele babekwazi ukuthi ingwalo yizo eziletha impilo engcono yikho lapho esingavikela khona izidakamizwa lokunatha okungafanelanga.

Sibonge kakhulu uhulumende osenze kwakhiwa izikolo ezinengi ezebanga laphezulu. Abantwana abanengi babesenza ukuthi bahlale beqeda ibanga laphansi ngenxa yokubana kwakungelazikolo. Kodwa lokhu kuyamangalisa. Siyakubonga hulumende. Sikutshayela ihlombe elikhulu. Sekulula ebantwaneni.

Kuqakathekile ukugcina isikolo sisihle kanje. Siyananzelela njalo lokuthi Ifulegi kumele iphakanyiswe insuku zonke. Ilandelwe abantwana babekwazi ukuthi nxa kyohakanyiswa layofulegi kumele bame njani bayihloniphe kakhulu ngoba imele ilizwe.

Imidlalo yenguqu iqakatheke kakhulu lapho esibona khona abantwana abalolwazi ngendlela ezitshiyatshiyeneyo. Abanye balolwazi ekukhabeni ibhola, abanye njalo balolwazi ku basketball abanye balolwazi ku netball. Asincedisaneni abantwana batshengise ulwazi lwabo.

Kuyajabulisa ukutholakala abantwana bethu betholakala emidlalweni wenguqu. Kulabanye abantwana abangatholanga isipho sokukhalipha engqondweni kodwa emidlalweni we nguqu. Ababalisi asiqakathekiseni ukunika abantwana amathuba okudlala imidlalo yenguqu.

Sibonga abaphathi bemfundo yaphezulu umsebenzi ubalula ekufundeni kwabantwana ilo lalo sele deskhi lakhe lokubhalela. Sekutshiyene lasendulo lapho abanye ababe hlala bebanengi endaweni eyodwa.

Abantwana bebanga leli ababoni ukuqakatheka kwemfundo, babonengani nje yikutshayindiva nje kanti yikho okuqalisela khona impilo yakho. Bazenza angani abazali bayabahlupha bengazi ukuthi bavula elakusasa labo. Bantwana asilaleleni abazali bethu, asilaleleni lababalisi bethu.

Kuqakathekile kakhulu ukubana ababalisi nxa befundisa abantwana ikakhulu kwabesilisa nxa bekhangela abantwana abangamantombazana bebakhangele ngelihlo lokubana ngumntwanabo lokhu akuhluphi kakhulu sekutholakala umbalisi ethandana lomtwana wesikolo njalo labantwana besikolo zibambeni

Sibonga ababalisi abangafundisi ulwazi nje kodwa abafundisa labantwana ukubana mele bahlale behlanzekile izindlu zabo zokufundela kumele zihlale zihlanzekile ukuze ukufunda kwabo kubelula.

Kuhle ukuthi abazali bahlangane lamathitshala abafundisa abantababo, ukuze babe lolwazi lokuthi abantwana babo benza njani ezigwalweni zabo. Umzali othanda umtanakhe ngolandela umntwana abone ukuthi ufunda njani esikolweni. Lokhu njalo ukubambana kwamathitshala labazali kwenza imfundo Ibelula ebantwaneni.

Ekukhuleni kwethu kulesifundo sokuthunga esasisenziwa. Lesisifundo sasisenziwa ngumntwana wonke jikelele. Kwakusenza ukuba sibekwazi ukuthunga. Okwakhathesi sezimbalwa izikolo ezifundisa lesisifundo. Kwakusenza kubelula ngoba abantu beqeda kuyenza lesisifundo wawuthola sebethunga ezindlini.

Inengi labantwana besikolo abakubanga laphezulu kumele baqaphelisiswe kakhulu, ikakhulu kulabo abafunda emadolobheni izikhathi ezinengi abanengi bacina besenza okungafanelanga nxa behamba edolobheni ikakhulu emantombazaneni bacina bengena endaweni ezingayisizo sebecina bethandana labafana bamakhombi , labafana bacine bengena kuzidakwaminzwa asibaqapheleni kakhulu.

Imfundo yebanga laphezulu kuyadingisiswa ukuba ikhangeliswe ngoba kakhulu yikho okuqalisa khona izidakamizwa ezingafanelanga emantombazaneni yikho okuqalisa khona ukukhula okumele kunqatshelwe kakhulu kungabangenisi ezilingweni ezitshiyeneyo.

Khona kuyinto enhle ukufundisa abantwana abasakhulayo ngemukhuhlane etshiyetshiyeneyo elokuthelelwa. Imikhuhlane eminengi iyathelelwana emacansini, eminye ithelelwa ngokubingelelana eminye njalo ithelelwa emoyeni. Abantwana kumele bafunde yonke leyi mikhuhlane ukuze bazivikele ngendlela.

Siyakhuthaza kakhulu ikakhulu ababalisi besilisa ukuthi nxa sibona abantwana abangamantombazabe ezikolweni zethu, asibaboneni njengabantwabethu singaboni njengabomama. Singabi lemicabango yemacansini ngoba abantwana laba baseselempilo yabo phambili. Asibalondolozeni sibaqakathekise.

Ama computer sencede abantwana abanengi kakhulu emfundweni yebanga laphezulu Lokhu kwenza abantwana bazazele ukuzidingela kodwa I information abangabe beyidinga lokubana sokubalula Sokusenza lokubana abantwana baphumelele kakhulu ezifundweni zabo ngoba bazibalele bazizwisele bodwa

Abantwana bemfundo yaphezulu kumele benqatshelwe kakhulu ekufundeni kwabo kumele betholekale beseclassini abo okufundela lapho okulegusu khona hatshi mele bevinjelwe kakhulu ukuhamba endaweni ezinjalo ukuze kuvikele ukuphangisa kokubanjwa kwezisu ezingafanelanga

Siyalibonga kakhulu baphathi bezemfundo ukuba abantwana nxa bengena befunda izifundo zabo ezinjengezabo science, bathola konke kubo lab yabo. Lokhu kuyajabulisa kuyathokozisa kakhulu. Ababalisi bayakujabulela lokhu kanye labantwana.

Kuqakathekile kakhulu ukubana abantwana bafundiswe ukuqakatheka kwefulegi ngoba iluphawu lwesizwe. Inengi lakhathesi abantwana abaselandaba layo. Abasakhathaleli kumbe iyakhwezwa kumbe iyehliswa Bayazidlulela nje santando. Lokhu kumele bafundiswe kakhulu ngababalisi, siyacela njalo siyalincenga ukubana bafundiswe kakhulu.

Kulelibanga yikho okuqala khona izidakamizwa yikho lapho abantwana abaqalisa khona ukuzithwale izisu ezingela boyise. Kuqakathekile ukubana abantwana abanje bafundiswe besesebancane ukuze balandele izixwayiso baqondiswe. Lelibanga lidinga usizo olukhulu kakhulu

Kwamanye amazwe akuleli Africa ngithanda izigqoko abazigqoka esikolweni esithi thina yiyunifomu. Izigqoko lezi zilokuzotha okukhulu kakhulu, loba umntwana nxa ehamba esikolweni uzbona engumntwana wesikolo hantshi esezilinganisa ingani ngumbalisi.

Imfundo yebanga laphezulu iqakathekile kiwo wonke umntwana ngoba lapha abaqalisa khona ukufunda indaba yempilo lapha impilo isezandleni zabo ngakho ke kubabalisi siyalicela bakithi ukuba lisincedise ekufundiseni kwalaba bantu ingozi zokudakwa ingozi zokubhema babekwazi besasebancane kanjalo lamankazana bebekwazi ukuthi hatshi silanda isikolo hatshi ukuyazithwala.

Sibonga uhulumende endaweni ezitshiyatshiyeneyo abesebesenza ukuthi abantwana abakubanga laphezulu bathole izingwalo zokubala ezinengi ukuze bathuthukise ulwazi lwabo. Lokhu kuyathabisa kakhulu ngoba lo lalo umntwana uyayithola layo eyokubala ezithuthukisa.

Imfundo yebanga laphezulu isincede intsha yethu yabathuthukisa okumangalisayo lokhu kusinceda ngenxa yokuthi abanengi abasela sikhathi sokuba bebhoda emastrithini bedakwa benatha okudakayo sokubathuthukisile kakhulu kuyazinceda kakhulu.

Siyabonga kakhulu kwabakhulu bezefundo. Ukubana sebekwenze kwaqakatheka loba abantwana befunda ezikolo ezisolekayo. Ukubana bathole lapho okokuhlala. Kwakuzwisa ubuhlungu ukuthola umntwana eguqile ebhala phansi. Lokhu kwakubenza abantwana bengaphumi kuhle ezifundweni kodwa kathesi kuyanqomeka. lokhu.

kuqakathekile kakhulu ukwenzela abantwanabethu lokhu abakufisa empilweni ngoba sidinga ikusasa labo elihle nxa abantwana besiya emabhodini kuqakathekile kakhulu ukubana sifundise abantwana ukubana ubusela abulunganga bengatshontshelani kubuhlungu kangakanani nxa umzali elungisile umntanakhe ethole lokhu akuthengileyo akusatholakali akusekho

Kuhle kakhulu njalo kuyathabisa ukutholakala ababalisi labazali bebambana bebumba into yinye. Ngoba nxa kungenjalo akulanto engaphumelela kuhle. Abazali kumele babekwazi ukuthi umntwana wenza njani eskolo kanye lababalisi kumele babekwazi abazali babantwana ukuze kuhambe kuhle ezifundweni zabo.

Akube yisifiso sakho, akube yisifiso sami ukubana ngiyefika lami laph' okulabaqeqetsh' abanye khona. Kanti yimi engiyabe ngitheni! Kumele ngiyefika lami laph' okulabanye khona. Laph' othola khona ulwazi, laph' esiyafundiswa khona okutshiyatshiyeneyo. Kuyathabisa ukuba kuleli banga.

Abazali bayaziqhenya ngabantwana asebefike kulezi sibanga se yunivesithi bayaziqhenya ngabo kuyathabisa kuyajabilisa kangako abakhona kulesosi banga seyunivesithi asizibambeni kakhulu ngoba lapho abanengi abasuka lemikhuhlane engafanelanga emibi easizibambeni batsha bethu .

Ukufika kubanga leli, kuyathabisa kuyajabulisa kakhulu. lkanye ngomncane, ikanyengomutsha, ikanye ngomdala. Kudala thina sasingakwazi ukuthi loba umuntu esezele abantwana, eselabantwana abanengi, uyenelisa ukuphenduka, abuse kule ndawo. Hayi siyalibongela kakhulu. Asifundeni siqeqetshe, sifikeni lapha okumele sifike khona.

Sibonga abathungameli emhlabeni wonke jikelele abasebelungisa kangaka izindlu zokufundela esithi ngama university. Kubakuhle kakhulu abantwana labo bazizwa beziqhenya kukuhle kunjalo. Asifundenini sifike lathi euniversity.

Indlela okwenziwa ngayo kwamanye amazwe aseAfrica, ngendaba zemfundo, iqakathekile kakhulu. lnika umntwana ngomntwana abelethuba lokuzitshengisa lapha yena ayenelisa khona. Kulabanye abenelisa emsebenzini yezandla. Abanye njalo bakhaliphile. Lokhu kwenza umntwana wonke abelento yokwenza empilweni.

mina ngiyaziqhenya kakhulu ngama universities atshiyeneyo athatha umntwana ophansi amfake phezulu ebantwaneni ababelala phansi daca ecansini bayathokoza kakhulu bazizwa bejabula kakhulu ukubana kambe yithi laba esesilala embhedeni

Imfundo yabadala iqakathekile kakhulu, kodwa okunengi kumele sikunanzelele njalo yikubana abantwana abanengi bayagijimela ukuyakudla. Lokhu kucina kusenza ukuthi bacine bethengelwa ngabantu abangaqondanga ukudla lokho abayabe befisa labo ukuthi bakudle. Ngalokho ngesinye isikhathi kuqakathekile ukuthi abazali sinanzelele abantwana bethu.

Indawo yeyunivesithi kumele kutholakale lengwalo ezitshiyeneyo ezincedisa abantu ekubaleni. Lapho phela yikho okulabaqeqetshi abatshiyeneyo. Kuqakathekile ukutholakala lapho abangathola khona ulwazi besengezelela kulokho abakutshelwe ngababafundisayo. Ngakho indawana zonke zemayunivesithi kuyakhuthwazwa ukuthi babe lelayibhurari yabo egcwele ingwalo ukuthi babale.

Siyabonga izifundiswa ezifundisa emayunivesithi esizibiza ngokuthi ngamalekhitshara. Lababantu balomsebenzi omkhulu banika ulwazi lobungcitshi babo ebantwini abatshiyetshiyeneyo. Labo abafundiswayo bambani lokho elikufundiswayo simelele lina elizweni ukuze libuye lobuciko elibufundisiweyo.

Imfundo yebanga lase University iqakathekile kakhulu bayazincoma ngayo, kodwa sebesizwa ubuhlungu kakhulu ngendlela abalaliswa ngayo emibhedeni yakhona abayithola khonalapho.

Ebantwini abatsha, nxa ungazibona usuqeqetshe wafika kulesi sibanga, bonga abazali, bonga izihlobo, bonga labangane, abakufikise kulesisimo. Kubuhlungu kanganani ukubana umzali esekhiphe izinkomo esibayeni, ezama ukuthi wena ufunde ,ubusuphenduka njalo uthwele umntwana ongelayise, ubusuphenduka njalo, usuxotshelwe izidakamizwa. Hayi batsha.

Siyayibonga imfundo yebanga laphezulu, iyaguqula okunengi. Nanko phela lowayegcoba ivaselini, setshintshile sekuniviya. Sesibona osathiskini. Siyakubonga ngakho lokhu, kuletha inguquko kubasha bethu.

Siyabonga kakhulu baphathi bezemfundo ngelokwenzayo ukubana kubanga leli leyunivesithi, kutholakale ukubana kumalebhu abo kukhona konke okudingekalayo ukuze abantwana kubelula kubo nxa befunda, khanye lofundisayo kubelula kuye.

Indawo le endulo yayisesabisa lokufinyeleleka .Sasibesaba abantu abafika euniversity lowo muntu sasimbona njengo mqeqetshi .Sasi sesaba loku khuluma laye Kodwa khathesi hayi amauniversity sewafakwa endaweni ezitshiyeneyo .Njalo labantwana sebekhalipha .Siyalibonga shuwa bathungameli.

Yebo phela nxa sufike kulelibanga sithi usukhulile, sithi usuqeqetshile, sithi usuqalisile impilo yakho enhle kodwa phela asikhangelelanga ujubana indwangu ikhuthe ugatsha lapho phela ususesiqongweni sokumele uyale ulokhu ukhwela hatshi ukuwa phansi. Zintombazana majaha hatshi asibekezeleni sesisiya ekuphutsheni.

Kuyathabisa kakhulu ukuthola intsha yethu itholakala kulesisibanga ngoba lapho phela esithola khona abantu abatshiyeneyo. Yikho phela esithola khona omongikazi, amatitshala labantu abasilungisela amagetsi. Kuyathabisa kakhulu

Kuyathabisa njalo kuyathokozisa ukuzibona lawe usuhlezi ebhentshini labe University. Lapha phela kulabaqeqetshi abatshiyeneyo, abafundisa ngendlela ezitshiyeneyo, lapho esibona khona intsha ikuthakazelela lokhu. Nxa ungumzali uyabe usubobotheka nje, usuphonguthi lowu ngowami. Siyakhuthaza intsha lakanye labakhulikeyo ukubana hatshi finyelela lawe kulelibanga.

Imfundo yase Yunivesithi iloncedo kakhulu njalo, kukhangelwe ukubana lapho okulezingwalo zabo zokubala zitholakale zonke ezifunakalayo. Kubuhlungu kangakanani ukubana utholakale ugwalo lwakho lungatholakali eLibrary.

Lapho phela yikho esibona khona kulenguquko phakathi kwebanga laphansi ibanga laphezulu eyunivesithi lapho osokutholakala khona abaqeqetshi abakhulu kumele baphiwe indawo zokuhlala ezinhle kakhulu njalo lapho abafundela khona kumele kutshengise ukuthi hatshi sokubuye phela izikhwicamfundo.

Kuqakathekile njalo kuyathabisa kuyajabulisa kakhulu ukuthola intsha itholakala kuleyondawo. Phela lapha yikho okulabaqeqetshi khona. Kuyathokozisa lawe uzahambela phezulu nxa ususebangeni elinje. Asikhuthazeni abantu ukubana bafike kulesi sibanga.

Imfundo Yase yunivesithi iqakathekile kakhulu lapho Okuqeqetsha khona ulwazi olutshiyatshiyeneyo kuyabongeka njalo lokuthi abantu sebethole amakhompuyutha lapho abadinga khona ulwazi lwabo olujulileyo bencedisana labafundi babo lokhu kuba Lula kulabo abafundisayo bayathola olunye ulwazi abangeke baluthola njalo kulabo ababafundisayo

Akulanto enhle ethokozisa ngokuba ufike kulesi sibanga esibizwa kuthiwa yiyunivesithi abafundi bayaziqhenya ngalokhu ngokuba ngabaqeqetshi lapho yikho esithola khona Abantu abale micabango ejulileyo leyi micabango siyayicela ukubana lingayidlalisi siyilindele elizweni siyilindele imibono yenu ezasincedisa ukuthuthukisa iLizwe

Umzali wonke ulesifiso kakhulu ukubana umntwanakhe laye afinyelele kuleli banga Bantwana siyalikhanuka siyalincenga zibeni lani libe lolangathelo lokuthi ufike lawe esibangeni esinje ukuze lawe uthuthukise isigaba sakho uthuthukise kanye labazali bakho

Asibuhle bemfundo yeYunivesithi labo bantu balokuhlonitshwa okukhulu. Balungisela okuhle lapho abahlala khona lapha ababalela khona lapho abadlela khona. Lokhu kwenza bazizwe bengabantu kuzwa khona beyibo bengabaqeqetshi siyalibonga hulumende ngokusilungisela okuhle kangako.

Silamayunevithi amanengi emhlabeni wonke jikelele yikuzikhethela lapho ofuna ukuyafunda khona. Kwelakithi eZimbabwe akhona amayunivesithi atshiyeneyo ahlanganisela oNUST, ahlanganisela oUniversity of Zimbabwe, ahlanganisela oMasvingo konke lapha yikuzikhethela lapho ofuna ukuyafunda khona.

sekulula kakhulu ekufundeni imfundo yebanga laphezulu ngenxa yokuphiwa kwama computer sokulla lokuzidingela wedwa okufundisiweyo uzibalele uwedwa lokhu kwenza imfundiso yethu ikhaliphe kakhulu ibe ngejulileyo njalo

Imfundo yase university iqakathekile kakhulu ngoba iyanceda abantu, iyenza abantu bakhaliphe lapho abathola khona ulwazi abazayalugqiba esizweni. Siyalibongela baphathi bohulumende ngendlela eliyenza ngayo, hatshi siyathola abantu abavela ema university beqeqetshile kakhulu.

Ama universities ethu atholakala endaweni ezitshiyeneyo. Akukho ongakhala ethi hayi mina bakithi ngikhatshana le university. Uma useMasvingo uyayithola eseduzane, okoBulawayo uyayithola eseduzane, oseHarare asisakhulumi ngoba sezikhethela lapho afuna ukuya khona.

Lapho okufunda khona abaqeqeshi abakhulu kumele kutshengisele kakhulu indawo le kumele ihlale ibukekile inhle siyabona emazweni amanengi jikelele wonke ukuba indawo lezi zihlala zihlanzekile zihlala zizinhle kuyathabisa lokhu

Sibatshayela ihlombe abazali ngendlela abasenzela ngayo. Ungathola umntwana sefika eUniversity, khumbula lapho asuke khona kubanga lokuqala. Abanengi sebeqalisela ku ECD-A aze ayofika eUniversity. Abazali bayabe benze umsebenzi omkhulu, asibabongeni abazali bethu singabakhohlwa.

Kuyathokozisa, kuyajabulisa kakhulu ukuzithola usukubanga leli kuyajabulisa kakhulu sibona abazali bethu abanengi izibaya seziphelile bethengisa inkomo ezokuthi abantwana baqeqetshe baqede singabaya hawulisi abazali bethu bethi sebekhuphe isibaya sonke hatshi asibahlonipheni senze kuhle kumaUniversity.